teebuli n ʒɛya kabood n tabili maa buku nim n bɛ kabood maa ni teebuli maa zuɣu labtop nyɛla din tamya kamɛra gba n pa labtop maa gbuni maa buku npaya maa moobal gba n paya maa kuɣu n ʒɛ n baɣali maa

Asihibiti ni mbɔŋɔ niriba ata mbɛ ashibiti maa puuni ni bia lɛɣu dɔɣita maa nyɛla ŋuni ye liiga piɛlli tɛɛbuli zuɣu ka o nuu paya ŋɔ o zaŋ la bia maa pari bini zahindigu zuɣu tɛɛbuli maa zuɣu gaɣa ni gbaŋ bihi tamiya ni shɛriti paɣa so ŋuni bɛ dɔkta maa yɛanga gba nyɛla ŋuni pili bini piɛlli.

Dabba n zaya maa dabba maa niriba ata nyɛla ban ʒɛ zuɣusaa ka ninvuɣu yino ʒi kuɣu zuɣu teebuli n za ŋun ʒiya maa gbuni maa kɔm n tam di zuɣu kɔm maa nyɛla din bɛ gilaasi nim ni linjima gba n za bi nyaanga linjima maa nyɛla ŋun zaŋ o nuu labisi o nyaanga.

Dabba mini paɣaba n-zaya ŋɔ bɛ nyɛla ban be labɔritiri duu doo n-ʒi bɛ nyaaga ŋɔ o nyɛla ŋun gbubi ninsala teebuli n-zaya ŋɔ teebuli maa nyɛla din nyɛ teebuli sabinli kuriti n-tam teebuli maa zuɣu maa bɛ zaa nyɛla ban ye liiga piɛla.

Paɣaba mini dabba n zɛya ŋɔ linjima nyɛla ŋuni bɛ bi ni linjima maa nyɛla ŋuni zaŋ o nuu labisi o yɛanga linjima maa luɣuli paɣa n ziya ŋɔ o nyɛla ŋuni ŋuni ye liiga piɛlli paɣa maa nyɛla ŋuni zi kuɣu zuɣu paɣaba maa nyɛla bani zi baaji tihi n saya ŋɔ.

shikuru bihi n-ʒeya maa bɛ nyɛla ban be Labɔriti duu bɛ nyɛla ban ye liiga piɛlli ni siketi sabila dabba maa gba nyɛla ban sɔ jinjam sabila ka piri namda sabila doo m-be o tooni ŋɔ doo maa nyɛla ŋun ye liiga piɛl' waɣinli teebuli n-za o tooni ŋɔ.